Ambaliyan ruwa, a duk lokacin da ambaliyan ruwa ta auku. Ana shawartar mutane da kada su matsa daga wurin da suka taho. Ma’ana ana shawartar al’umma da su zama masu lura sosai a duk lokacin da ambaliyan ruwa ta soma. Ambaliyan ruwa dai na nufin cushewar magudanan ruwa yayin da ruwan sama yake zuwa ba ƙaƙƙautawa. Idan ya zamana cewa mutane bas a kwashe muhalli a kan kari, ambaluwa ambaliyan ruwa tana faruwa ne yayin da ruwan sama ke zuwa daga sama. Kuma ya kasa samun hanyan wucewa. A dan haka ake shawartar mutane da zarar ruwan sama ya cika ko kuma, ya yi cikar kwari a hanyoyinsu na mugudanan ruwa, da su kasance a killace daga inda suke. Hakan zai taimaka masu sosai wajen kare kansu, daga samun shiga halaka a yayin da ruwan ya tumbatsa. Magudanun ruwa ana shawartar mutane da su dinga killace su da kare su daga cushewa. A duk lokacin da damina ko kuma yanayin ruwa ya soma domin kare kansu da iyalinsu da muhallansu daga ambaliyan ruwa mai tsanani. Ambaliyan ruwa tana kasancewa a duk lokacin da ruwa ya kasa samun hanyar wucewa.

ana shawartar mata masu juna biyu da su dinga amfani da wasu kayayyakin abinci a duk lokacin da suke shayarwa xxx kayayyakin da aka fi ba da shawara ga mata masu shayarwa sun haɗar da kayayyakin lambu da kuma kifi da jan nama da ƙwai da ma kayan ganye kamar kayan lambu irin su salak karas da jan tattasai da tumatur da ma kabeji da kuma dankalin turawa wasu lokutan ma har da dankalin hausa ana shawartar mutane da su dinga amfani da jan wato da jan wake a lokacin da suke shayarwa da ma gyaɗa da ma wasu kayayyaki waɗanda suka haɗar da dabino da kuma yoghurt wato ana shawartar mata da su mayar da hankali sosai wajen yin amfani da waɗannan kayayyaki da aka ambata a baya saboda suna taimakawa sosai wajen ƙara ruwan nono domin jariransu su samu a yayin da ake dab da haihuwa ko kuma bayan haihuwa

Yanda ake buƙatar bil’adama ya dinga wanke hannunsa, ana buƙatan mutane su dina wanke hannunsu a lokuta mabambanta da sukai, waɗanda ayyukan suke dabanbanta. A lokutan da suke gundarwa da rayuwa kamar lokutan da mutane suke shiga banɗaki, da lokutan da suke fitowa ko lokutan da mutane suke gaisawa da abokan hurɗa ko kuma lokutan da mutane suke jeji bacci domin cakuɗi bayan sun gama karɓan kuɗi ko kuma karɓani kuɗi a hannun wasu mabambanta abokan hurɗa. Ana umurtan mutane da su dinga wanke hannunsu, ana shawartan mutane su dinga amafani da hansanitaiza, wato sabulun da yake kare hannu daga cututtuka kuma a so ana so su cuɗe hanneyensu daga farko hannu ta ƙarƙen ‘yanyatsunsu. Su ana so su sa kunfa ta fito sosai, lokutan da suke amfani da sabulu wanda yake kai daga cututtuka masu wadewa, wanda ke amfani da hannu yayin da gaisawa da abokan hurɗa. Idan ka cuɗuɗa hannu ko wani saƙo na lungunan hannun, se kuma a yi amfani da ruwa mai kyau, mai haske yayin da ake cuɗawa kunfa na fita ruwan na zuba.

Temakon farko a lokacin ƙonewa, a duk lokacin da mutun ya ƙone, temakon da ake yi na gaggawa, shi ne ana so mutun ya samo ruwan sanyi ya jiƙa gurin da ya ƙone Temako na biyu, ana so mutun, ya miƙad da hannunsa sosai, ya samo bandeji, ko kuma abin sankame hannu, ya sankame hannunsa gabaɗaya. Ana so mutun ya dinga shan ruwa sosai, ana kuma so mutun ya dinga amfani da ƙwayoyin likitoci wanda suka yi domin kawad da raɗaɗi, kamar “ampicloxe” ko “ampiceline”, ana kuma kiran likitoci a duk lokacin da ciwon yai tsamari. Temako da ake buƙata a lokacin da mutun ya yanke hannunsa, idan bil Adama ya yanke hannunsa lokacin ma’amala, ana so ya fara wanke hannun gurin da ya yanke, sannan ya tabbata ya tatse jinin da ye ragowa a lokacin da ya yanke. Ana so mutun ya tabbatar ya samu allura wadda take za ta saisaita yanayin da ya yanke Sannan, sai mutun ya samo abin sanƙame hannu, ya nannaɗe hannunsa sosai, musamman gurin da ciwon ya kogo, ko kuma a ziyarci mafi; likita mafi gaggawa.

gama garin ciwan kai wanda yake damun al'umma ciwan kai na farko wanda ke da alaƙa da matsalolin al'umma yah haɗa da ciwan kai ɓangaren wato ɓangaren ciwan kai me alaƙa da jiri amai da kuma hasken rana sai kuma na biyu wato ciwan kai wanda yake da alaƙa da hawan jini yayin da hawan jini ya kai mara ko marabbaɗ e ɗari da tamanin ko kuma zuwa ƙasa ɗari da hamsin sannan akwai ciwan kai mai alaƙa da mura ciwan kai mai alaƙa da mura yana faruwa ne yayin da ake yawan tari ko kuma shan magunguna wanda suke da alaƙa da ciwan yoyo na majina akwai ciwan kai mai alaƙa da damuwa wasu lokuta ɗan adam yakan kasance a cikin damuwa wannan ciwan kan yafi ƙamari a yayin da mutane ke damuwa da wasu abubuwa da suka shafe su akwai ciwan kai kuma me alaƙa da girman ƙashi yayin da mutum yake haɓɓaka a lokacin girma akwai kuma ciwan kai wanda yake da alaƙa da ciwan ɓangaren ido ɗaya sannan akwai ciwan kan wanda yake da alaƙa da ɓangaren wato bayan motsa jiki yayin da ɗan adam ya motsa jikin sa wasu lokuta sassan jikinsa sukan ba da ciwan kai akwai ciwan kai da ke alaƙa da wasu jijiyoyi waɗanda suke ɓangaren haɗaka da ido da hanci da ƙirji da kuma goshi bayan sun haɗu ko kuma sunyi karo a lokacin da mutum ke gamsuwa da rayuwar sa waɗannan suna ɗaya daga cikin ko kuma suna daga cikin alamomi wanda suke ɗauke da ciwan kai mai ɗauke da tsanani da kuma ɓangarori na haɓɓaka rashin samun gudanar lafiya da sauran su ciwan kai yana da alaƙa ta damuwa da kuma wasu ɓangarori da da da dama wanda ɗan adam ke rayuwa a kai na yau da kullin sai dai masana suna ganin za'a iya wa magance irin wa'innan kalolin ciwan kai yayin da aka ɗauki abubuwan da suka kamata na ga na kiwan lafiya

a duk lokacin da bil adama ke samu cututtuka wa’yanda suka shafi cututtukan tunani ko kuma rasa hankali ana shawartan mutune da su tabbatar suna dena takura wa kansu ko kuma saka tunani me tsauri a cikin ƙwaƙwalwansu wanda hakan illace babba ga lafiyar ƙwaƙwalwan ɗan adam a duk lokacin da a kace ƙwaƙwalwan bil adama ta kasa samun sukuni ko kwanciyan hankali ɗan adan yana haɗuwa da damuwa yakaiwa ya rasa tunaninsa adon haka ake shawartan mutune masu irin waɗannan ɗabiu da suna kasancewa tare da wanda za su dinga ɗebe musu kewa ko kuma yara ƙanana ko kuma ‘yan uwa da abokan arziki hakan yana taimaka musu wajen rage tararradi a cikin zuciyansu da ko mu rage yawan damuwa da suke fama da shi a duk lokacin da ɗan adam yake fama da rasa tunani ana shawartansa da takasance me damuwa da kuma mayarda al-amuransa zuwa lissafi.

bayyana magungunan gargajiya a wasu lokuta mafi yawa masu amfani da maganin gargajiya wato masu sai da maganin gargajiya na bayyana su a kan tituna akasari a lokacin da magungunan gargajiya suka fi amfani a lokacin da hausawa suke fama da wasu cututtuka waɗanda cututtukan sun haɗar da cutar basur cutar sanyi da kuma ciwon sikari mutane da dama idan sun ga masu tallan kayan magungunan gargajiya sun bayyana su a kan tituna hakan na ɗauke musu hankali yayin da suke yin gwaji a kan mutane masu tafiya wasu daga cikin magungunan gargajiya da aka fi bayyana su a kan hanya sun haɗar da ‘ya’yan itatuwa da layu da 'ya'yan kayan ganye waɗanda aka sarrafa su zuwa wasu magunguna daban da ma wasu kayayyakin itatuwa waɗanda suka haɗar da sanda ko kuma wasu kayan layu waɗanda suka haɗar da kayan itatuwan da aka fige su daga rafi waɗannan suna daga cikin kayayyakin magungunan gargajiya

Cutar HIV cuta ce wanda aka fi sani a ƙasar Hausa da cuta mai karya garkuwar jiki, cuta ce wanda take samun ɗan Adam a lokacin da ya sadu ko kuma ya sama mu'alar aure ga wanda yake ɗauke da ita. Akwai wasu hanyoyi da ake iya kamuwa da ita a gaggauce kamar lokacin kwanciya tare da wanda yake ɗauke da cutar Ta hanyar saduwa ko kuma ta hanyar saka kayan wanda ke da cutar da kuma yin amfani da sirinji wanda yake da cutar bayan an yi amfani a kansa. Hanyar ake sake samun cutar mai karya garkuwar jiki ta hanyar saduwa wato ta hanyar musabaha ta hanyar gaisawa da ɗan Adam ma'ana ta rashin ganin ƙyamar mai cutar ko kuma ta hanyar yin amfani da musabiha yayin da ake mu'amala da mai cutar ko kuma ta hanyar miƙa hannu domin a yi gaisuwa ko kuma ta hanyar zama a lokaci guda waɗannan hanyoyi ba a iya kamuwa da cutar mai karya garkuwar jiki.

Harshen gudanuwar jini, ko kuma kwayoyin halitta a cikin jini. Galibi ɗan adam yana samun rashin gudanuwar wasu kwayoyin halitta. aciki acikin jini lokacin, da jini yake buƙata ya sarrafa su. sarrafa alamura ga lafiyar dan adam. A wasu lokuta masana kiwon lafiya naganin amshin gudanar kwayoyin halittu Da suke taimakawa jini wajen gudanar da al’amura. Musamman al’amuran da suka shafi, kai saƙo zuwa ga zuciyar dan adam. Da kuma tafiyar da tunani, lokacin da ɗan adam jake tunani. Suna gaza kaiwa saƙo zuwa ga jir jijiyoyin da suke haɗa jini. Sakamakon wasu cuttuttuka, waɗanda likitoci kan iya ganosu, ta hanjar amfani da kayan kwararru. Na ma wato na ɗakin bincike. wasu daga cikin dalilai da ɗan adam kan sami kansa yayinda jininsa yakasa samu wasu kwayoyin halittu. Wanda suke taimakamasa, wajen tafiyar da wasu aikace: aikace. Ɗan adam yana kasa samun sukuni, da kuma samun tsananin ga wasu cututtuka. Marasa kai marasa lissafi.

Illolin ciwon gonoriya, idan ba za a magance shi ba, da muhimmancin neman magani, da wuri. ciwon gonoriya; cuta ce da ake ɗauka ta hanyar jima'i,? kuma tana da matuƙar illa, idan ba a magance ta da wuri ba. Idan mutum ya kamu da cutar, kuma bai nemi magani ba, tana iya haddasa masa matsaloli, tsanani ga lafiya. Na ɗaya: matsaloli ga mata, zai iya haddasa ciwon mahaifa, wanda ake kira pelvic inflammatory disease (PID), wanda ke iya haifar da zubar ciki, ko kuma rashin haihuwa gaba ɗaya. Yana iya haddasa kumburin mahaifa, da illa ga jarirai. Idan mace mai juna biyu tana da????? ɗauke da wannan cuta, tana iya shafar??? jaririnta, a yayin haihuwa., wanda zai iya haddasa makanta, ko kuma matsaloli a hunhu. Mahimmancin neman magani? da wuri.? Ana iya warkar da cutar,? idan aka gano wannan cuta ta gonorrhea da wuri,? ana iya magance ta??? da ƙwayoyin magani,??? kafin ta haddasa illa mai tsanani.? Idan anyi amfani da magani da wuri,? yana taimakawa yaɗuwar cutar? ga wasu mutane. Magance cutar? da wuri, tana iya?

A duk lokacin da bil'adama ya samu toshewar maƙogoro ana shawartar mutane su kasance cikin neman taimakon gaggawa. Toshewar maƙogoro wata cuta wanda take faruwa a duk lokacin da ɗan Adam ya ci abinci mai nauyi ko kuma bai samu dawowar abinci abun da ake kira magul a Hausance. Idan ɗan Adam ya ci abinci mai tauri kuma abincin ya maƙale bai sama damar shiga cikinsa yana kawowa lafiyar ɗan Adam ruɗani a cikin. A don haka ake shawartan mutane da zarar sun kasance cikin wannan yanayi da su nema taimakon gaggawa Yadda ake kare kai. Shi ne ana taimakawa wanda maƙogoro shi ya tushe da wani abu mai tauri wajen tallafar kafaɗarsa da kuma dafe allon gadon bayansa ana kuma taimaka masa da durƙusar da shi don ba da dama iska ta shiga da kuma rage raɗaɗin toshewar maƙogoron wannan cuta tai kamari sosai a tsakanin al'umma

Mafiya yawancin lokuta idan aka ce “ghynocolgy consolutation”, ana nufin wata dama da ake ba wa iyaye mata masu ɗauke da cututtuka na musamman, da su ga likitoci waɗanda suke da ƙwarewa a matsalolinsu. A lokuta mabambanta, idan marasa lafiya daga cikin mata suka ziyarci “ghynocologist’, wato likitan mata, abu na farko da ake bukata ya fara yi shi ne, gwajin lafiya na gamagari. Yadda ake gwajin lafiya magar; na gamagari shi ne, ana amfani da injin gwada hawan jinni, wato injin gwada yadda zuciya take bugawa da sauri, wanda aka fi sani a Turance da “blood pressure” ko kuma “blood pressue”. A wani lokacin, bayan an gwada “blood pressure” ko kuma “blood pressue”, ana amfani da dama, wato wajen auna mata da nauyinsu. Yadda ake ayyana yadda ake auna mata, shi ne ana kiran sa da “body mass index” a Turance, wato yadda yanayin nauyin jikin mata yake, ta hanyah haka ne kaɗai ake iya gano shawarwari da za a ba wa mata, waɗanda suke da ɗauke da cututtuka na matsalolin mata, musamman waɗanda suka ƙi ci suka ƙi cinyewa. A wasu lokutan ma, irin waɗannan matsalolin sun fi ta’azzara a lokacin da mata sukai haihuwar farko ko kuma, bayan da suka haihu. Ana samum matsalolin mata kalakala waɗanda suka haɗad da karkacewar yin al’ada da ma makamancin su.

Masana kiwon lafiya na ba mata masu juna biyu shawarawari a duk lokacin da watan farƙo na shigan ciki ya fara zuwa watan da za a haifi jariri abubuwan da masana kiwon lafiya suka fi mayar da hankali akai wajen ba wa mata masu juna biyu shawara sun haɗa da yadda jariri yake zaune a cikinsu da kuma wasu cututtuka da kiyaye masu juna biyu kan iya shafan jaririn su wanda su suke da shi masana kwararru akan cututtuka na mata masu juna biyu sun ƙara da cewa iyaye mata na da tasiri sosai na daga ƙoshin lafiyarsu da yadda jaririn su za su samu kuzari lokacin haihuwa haka kuma zaman yaro a cikin mahaifiyansa na ɗaya da cikin abun da kwararru na masana kiwon lafiya masu juna biyu sukan mayar da hankali da kuma wasu cututtuka wanda iyaye mata suke ɗauki da su musamman cututtuka wanda aka gada tun iyaye da kakanni mahinaman abubuwa da dama suna faruwa a lokacin da ɗa ya shiga a cikin mahaifiyansan kuma ana ba mata shawara da su duba yiyuwar lafiyar jaririn su a lokuntan da ‘ya’ya suka shiga a cikin su.

A duk lokacin da uwa ta haifi jariri daga watan farko zuwa zuwa wata na shida, ana shawartan uwa da ta mayar da hankali wajen shayar da jaririn ta nonon uwa zalla. Akwai wasu alfanu da yawa wanda jaririn da ya samu kulawar shayarwan nonon uwa daga watan farko na haihuwarsa zuwa wata shida, kan taimaka masa ga rayuwarsa. Wasu daga cikin muhimman abubuwa da shayar da nonon uwa ga jariri daga ranar haihuwa zuwa watan shidan farkon haihuwarsa, sun haɗar da ƙarin ƙarfin ƙashin yaro, wanda hakan ke hana yaro kamuwa da cututtuka da wuri, samun cikakken kuzari da ke taimawa yaro wajen kare jariri daga kasa kazar kazar. Rage tasirin samun kamuwa da cututtuka da jariri. Taimakawa wajen kara rigakafi da alaƙanta rayuwan jariri wajen siffanta tsawon rai da kuma kuma kyakkyawan alaƙa, da ƙara danƙon zumunci tsakanin ɗa da uwa. Masan kiwon lafiya suka ƙara da cewa duk jaririn da ya samu kulawar shayar da nonon uwa daga ranar farko zuwa wata na ɗaya na biyuhar zuwa na shida, yaro kan samu ingantacciyar rayuwa wadda ta sha bamban da sauran yara wand aba su samu kulawa irin ta sa ba. A don haka ake shawartan iyaye mata su mayar da hankali wajen shayar da jariransu nonon uwa uwa zalla.

muhimmancin kula da rayuwa a lokuta mabambanta ina kula da kaina sosai musamman a lokacin da ba ni da kwanciyar hankali ina rage wasu aikace aikace da nake yi musamman domin na sake sabunta ƙwaƙwalwata na fahimci cewa sabunta ƙwaƙwalwa hanya: ce ɗaya tilo wadda take ƙara ƙarfafa yadda ɗan adam ke gudanar da aikace aikace a don haka ake shawartar mutane da a ko da yaushe su tabbatar suna mayar da hankalinsu a kan aikace aikace masu ɗumbin yawa amma kuma su dinga samun hutu daga wannan aikace aikacen kada ya zamana cewa mutum yana yin aiki kamar wani ƙarfe ko wani inji wanda yake ba ya samun hutu duk da cewa mutane suna samun hutu a wasu lokuta amma hakan yana ƙaranci ana shawartar mutane da su tabbatar suna aiki kaɗan da kuma mayar da hankalinsu wajen yin aiki marasa yawa domin inganta lafiyarsu a lokuta mabambanta

Mahimmancin tafiya ga lafiyan ɗan Adam. Tafiya ga ƙafa yanada alfanu sosai ga rayuwan bil adama. Masana kiwon lafiya sonata bada shawarwari kan inganci da kuma tasiri da jikin bil adama ke samu, a duk lokacin da mutun ya maida hankali bisa tafiya da ƙafarsa. Mahimmnacin tafiyan ƙafa nada yawan gaske ga rayuwan bil adama, kuma yana taimakawa lafiya wajen inganta ta. Tafiyar ƙafa tafiyace wanda take ɗaya daga cikin kasa kasha na motsa jiki wanda zai taimakama lafiya wajen rage ƙiba da kuma kitse. Tafiyar ƙafa yana taimakawa wajen nauyin jiki, kauracewa kamuwa da ciwon zuciya da kuma wasu daga dangogin cutar. Daidaita ƙashi na bil Adam rage haɗarin kamuwa da hawan jini rage kamuwa da ciwon kai taimakama ƙashi, wajen daidai tawa da kuma daidaita tsayuwan ɗan adam. rage yawan zufa da kuma kitse a wasu lokuta mabanbanta. Tafiyar ƙafa na daidaita ƙashin ɗan Adam sosai a duk lokacin da mutun ya yawaita tafiyar. Tafiyar ƙasa masana kiwon lafiya sunce tana ƙara basira basira da kuma ƙama sabunta kwakwalwa, ana bada shawara musamman ga wasu mutane wa ‘yan’ da suke ɗauke da cututtuka na musamman. Dasu mayar da hankali wajen tafiya, wato wajenyin tafiya da ƙafan su domin rage yawan tasirin cutan da suke ɗauke da itta. Taɗan da akan bawa shawaran haka sun haɗa da masu ciwon suga da mata masu juna biyu da sauran su. Tafiyan ƙafa nada alfanu sosai.

A lokuta mabambanta ana ƙoƙarin kiran ƙwararru zuwa gida domin su ba da gudunmawa ta lafiya ƙwararru musamman ƙwararru mata a fannin lafiya na game gari ana kira su a gidaje zuwa gidajen masu hali domin su taimaka sosai wajen kula da lafiyar yara da ma Lafiya dattijai waɗanda shekaru suka cin musu. Hakan yana da alfanu sosai musamman ta yadda ake ma wasu mutane wajen gano wasu cututtuka suke yaɗuwa da kuma dabarun da ake bi wajen kare kai da su likitocin gida suna taimakawa sosai a kan ba da magunguna wani lokacin ma har da rubutu zuwa asibitin domin a duba lafiyar da injina waɗanda aka bunƙasa su waɗanda su kadai ne suke iya gano cututtukan .Ƙwararru da ake kira gida suna taimakawa sosai wajen ba da taimakon lafiya na gaggawa musamman lokacin dare ko lokacin da tsakar rana maimakon a je asibiti kai tsaye hanyoyi da dama suna faruwa.

gabatar da hanya ta biyu domin shayar da nonon uwa hanya ta biyu da ake bi wajen gabatar da sabuwar hanya ta shayar da nonon uwa zuwa ga jariri makarantar kula da lafiyar yara a amurka wato american academic of eduterals aap ta ba da shawarar gabatar da hanya ta biyu wajen shayar da jarirai musamman a lokacin da yara suka cika wata shida da shayarwa ana ɓullo da hanya ta biyu domin shayar da jarirai hanya ta biyu domin samun sauƙaƙawa ga iyaye mata akwai wasu sinadarai da ake amfani da su wajen haɗa gina abinci wanda zai yi kwatankwaci da nonon uwa ana samun gyaɗa da gero da alkama a niƙa su sannan a samu tafashasshen ruwa ko kuma a dinga dafawa in an dafa sai a dinga ba ma yara bayan ya huce masana lafiya sun yi itifaƙin hakan na ƙara kuzarin yaro sosai ya kuma maye gurbin abincin da yaro ya saba sha tun asali

Hanyo:yin kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu saurin yaɗuwa a cikin al’umma, ana shawartar mutane da su mayar da hankali wajen duk lokacin da suka yi mu’amala da wani abu wanda ya ta’allaka da kama shi ko kuma taba shi, da su tabbata sun yi amfani da ruwa mai tsaftattace wajen wanke hannunsu. Hanya ta biyu, ana shawartar mutane da su tabbata suna kare hannunsu daga taɓa wasu abubuwa wanda suka danganci ƙarfe, ana shawartar al’umma da su kare kansu ta hanyar shan ruwa sosai, domin ba wa ƙodarsu damar sarafa kayan cikinsu yadda ya kamata. Ana kuma shawartar mutane da su tabbata suna amfani da wasu magunguna wajen wanda ake amfani da su a kamfani da aka haɗa su da wasu abubuwa wanda suke kare kai daga kamuwa daga cututtuka nan take. Ana so mutane su dinga yawaita saita alamu kusancinsu da al’umma, ana shawartar mutane da su tabbata suna samun iska waɗaatacciya. Ana shawartar mutane da su tabbata suna ba da tazara tsakaninsu da mutane.

Matsalolin da iyaye mata suke fuskanta a lokacin shayarwa. Matsalolin masu yawa a lokacin da uwa take shayarwa wannan matsaloli sun haɗa da kunburin kan mama na uwa lokacin da uwa ke shayarwa, wannan kunburi yana faruwa ne sakamakon wani mai rashin lafiya da uwa take fuskanta musamman lokacin haihuwa ko kuma bayan haihuwa, yayin tunanin me ze faru ya zo lokacin da ake tsaka da haihuwa. Kumfurin kan nono yana faruwa ne da mafiyayawan iyaye a lokacin da suke tunani yayin da suke naƙuda ko kuma lokacin da suke ganda haihuwa, ƙaranci nono na uwa zuwa ga jariri yana ɗaya daga cikin al’amari da yake taimakawa sosai wajen rashin ba da wadataccen nono ga jariri, wata matsalar kuma shi ne rashin shayar da jaririnka a kan lokaci yayin da yaro yake kuka, yana taimakawa sosai wajen rashin ko kuma wajen ba da matsalar mama dan haka a mafiyayawan lokuta malaman lafiya suke mai da hankali kan ba da shawarwari ga iyaye masu juna biyu da kuma waɗanda suka haifi ‘ya’ya su tabbatr suna kula da ‘ya’yansu ta hanyan ba su mama. Se dai idan an samu matsala ko rashin kawowar ruwan mama ko kuma ƙanƙancewa mama ko kuma rashin karɓan nono ga jariri.

rashin wadataccen ruwa me gudana a jikin ɗan adam da kuma maye gurbin su da abinci wanda suke kyautata rayyuwar ɗan adam a lokuta mabambanta, ɗan adam yana amfani da kaso saba’in cikin ɗari na abun da yake jikin sa a matsayin ruwa wanda yake taimakwa wajen bada kuzari carbohydrate a turance wani abu wasu abunciccika ne wa'enda suke dauke da sinadari mai tsarrafa kansa, kamar misali abuncin siga da biredi da taliya wadda aka sarrafa ta daga en itatuwa, musamman alkama suna ɗaya daga cikin abinci waɗanda ake tunanin suna daga cikin abinci wanda suke bada ƙarancin wato gudanuwar carbohydrate a jikin ɗan adam, wata makaranta a Amurika, mai suna American Academy of family physicians ta tabatar da cewa mafi ƙarancin nau’in carbohydrate da jikin ɗan adam yake buƙata shi ne kaso ashirin, kuma abinci wadanda suke maye gurbin abinci da aka bayyana a baya, sun haɗa da nama da kaji musamman waɗanda ake kiwata da kwai da cizi da gyaɗa da ma sauransu.

Yaƙi da zazzabin cizon sauro duniya ta ware rana guda wanda take amfani da ita kan wayar da mutane yadda za su kare kansu da al’ummansu daga cizon sauro yana faru wane lokacin da macen sauro da ciza bil adama, kuma ta sa masa cizon sauro, yayin da ze zama mara kuzari da kasala. Cizon sauro yana da matuƙar tasiri ga lafiyar ɗan adam, wasu hanyoyi da masana lafiya suke bi wajen gaya wa mutumate yadda za su ɗauki cizon sauro da muhallin su, sun haɗar da share magudanra ruwa akan kari da kuma toshe wasu hanyoyi wanda ruwa yake shiga, ba tare da wannan dalili ba, ana samun feshi, feshi me kyau wajen kakkaɓe cizon sauro. Bayan feshi ana amfani da wasu hanyoyi wanda suke haɗar da share kwalbatoci da share unguwanni, wannan hanya ce ita ma da take kakkaɓe cizon sauro. Akwai kuma mutanen ƙarkara wanda aka sani aka fi ba su shawara da amfani da gidan sauro wanda yake ɗauke da sinadari me hana sauro tasiri musamman da dare.

Al’ada tana faruwa ne a lokacin da mata suka kai minzalin balaga, kuma wannan yanayi ne wanda aka bada yake canza tunani na mata a duk lokacin da suka tsinci kansu. A irin wannan yanayin, akwai hanayoyin na kiwon lafiya da ake ba wa mata, musamman ga wa’yanda suka fara, domin su kiyaye kannsu daga kamuwa da wasu cututtuka masu hatsari ga bil adama, firiyod a turance, wannan yanyi ne wanda ake shawarar mata da su dinga amfani da tishu ko kuma wannan tsima tsaftatacce, domin tare abun da yake fita da gaban su. Wannan wata hanaya ce da take taimakawa lafiyar ɗan adama, kuma mata waɗanda suke da wannan matsala ana shawartarsu da su tabbata suna duba jikin su a lokaci zuwa lokaci domin tabbatar da inganci lafiya game da abi da ya fita. Ana shawartar mata wanda suka a wannan yanayin su dinga cire abun da ya jiƙe dara jikinsu domin sabunta shi da wannan idan kuma tsammani, ana shawartan su da su dinga wanke shi sosai a lokuta mafiya lokuta domin tabbatar da ingancin lafiya da jikinsu.

matsaloli da ake gamuwa da su a yayin ɗaukan ciki dama bayan ɗaukan ciki masana kiwon lafiya sun gano wasu matsaloli masu yawan gaske wanda ake iya samu a lokacin da ake ɗaukan ciki ko kuma bayan haka masana kiwon lafiya sun gargaɗi mata masu ɗauke da juna biyu da su kasance cikin natsuwa da kuma ɗauke tunani haka kuma an ja kunnin iyaye da su dinga aurar da ‘ya’yan su a lokacin da suka sama munzalin hankalin kansu hakan na taimakawa wajen rage asarar rayuka a lokacin da aka samu juna biyu samun juna biyu idan lokaci bai kai ga yarinya mace ba yana jawo illa sosai wajen rasa rai yayin da aka zo haihuwa ana shawurtan mutane da su sani cewa kula da lafiyar yara da kuma auran da ya kamata wato rashin auren wuri yana daga cikin hanyoyi da ake daƙile da su yara masu juna biyu a asibitoci a ƙalla majalisan ɗinkin duniya ta yi bincike mutun ɗari takwas daga mata masu ɗauke da juna biyu ake rasawa a kullu yaumun

Ana bin hanyoyi mabambanta a lokacin da ake so a adana abinci. A lokuta mafi yawa mutane sukan yi yinƙuri wajen ɓoye abinci ko kuma adana abinci a wani wuri wanda ba zai lalace ba. Ana amfani da dabaru wajen alkinta abinci lokacin da ake wato lokacin da abinci yake wadata, ana amfani da lokacin wajen adana abinci donin a yi amfani da shi a lokacin da yake wahala.a wasu lokuta mabuƙata abinci sukan dafa abinci ma mai yawa domin su warware matsalolinsu da suke gabansu. Yadda ake adana abinci donin amfani da shi a baya, abincikan da ake iya adanawa sun haɗa da karas da tumatur da dankalin turawa da kabeji. Waɗannan suna daga cikin sinadarin kayan ganye wanda ake iya adana su musamma a gurin da yake da ma'adanar sanyi wato abun da ake kira firiji .in an adana abiy ana bukatar firiji ɗin ya dinga kasancewa da ma'aunin sanyi hansun ko kima arba'in da huɗu. Magiya yawancin lokuta mutane suna adana abinci ne domin amfani da a shi a wsu lokuta mabambanta kuma irin waɗannan abinci ana sayo su ne da yawa domin a. Adana su, shi ya sa ake shawartar mutane da su rinƙa rubuta nau'o'in abincin da suke buƙatar domin zuwa kasuwa su saye su, domin a dawo gida a alkinta. A wasu lokuta kuma yin abinci mai yawa ko kuma tazarce yana taimakawa matuka gaya domin kare daga yin abinci mai yawa yayin da ya ke abincin za a iya yin sa sau ɗaya.

Kula da kai wata al'ada ce wanda ake shawartar masu ciki su riƙa yi a lokaci zuwa lokaci. Kula da lafiyar kai yana taimakawa sosai saboda yayin da ɗan Adam ya fara girma akwai alfanu sosai a lokacin da mutum ya fara kula da kansa. Alfanu da suke cikin kula da kai suna da yawa matuƙa gaya kuma sun haɗar da. Kula da kai na taimakawa sosai wajen tsayi a kan rayuwa kula da kai yana taimaka wa jiki da tunani a lokacin da ɗan Adam yake yin su. Kula da kai na rage yuwuwar kamuwa da cututtuka waɗanda suka shafi cutar tunanin da taɓin ƙwaƙwalwa. Kula da kai na rage kamuwa da wasu matsaloli mabanbanta kamar inganta lafiya ƙwaƙwalwa da ƙara gani ƙara kuzari zama cikin zama ciki daki mai ƙyau a lokacin da ake yi aiki. Kula da kai yana taimakawa sosai wajen kulla alaƙa da ma’aikata .kula da kai babban dama ce ga lafiya.

Tafiyar ƙafa tafiya ce mai mahimmancin gaske, muhimmancin tafiya ƙafa na da yawa ga lafiya bil adama tafiya a kafa yana da muhimmanci kuma yana ɗaya daga cikin dubban rabe-raben na motsa jikin ɗan Adam da dai taimakawa lafiya sosai. Motsa jiki ko kuma tafiyar ƙafa yana taimakawa wajen rage nayin ɗan Adam Musamman ga mutane masu ƙiba da ƙauracewa kamuwa da ciwon zuciya da duk wasu nau'o'in cututtukan da zuciya ke ɗauke da su don in ta ƙashin ɗan Adam rage haɗarin kamuwa da hawan jini rage illar kamuwa da ciwon ƙirji taimakawa kashi wajen daidaita shi musamman ƙashi da ya haɗa wasu sassa daban-daban a jikin ɗan Adam rage kiba da kitse daidaita ƙashin baya da kuma ƙara basira da fahimtar ƙwaƙwalwa. Motsa jiki ko kuma tafiyar ƙafa yana da alfanu ga lafiyar ɗan Adam sosai.